Daabia n boŋo paɣa n nyɛ o chinchina ka o kohara ka o la n doya chinchina maa galisiya ka nyɛ afirika neen yɛra chinchina maa mali kala nim pam

Bipuɣunga n ʒiya ŋo o gbubila labtop n lihiri dinni ka kaap tam o tooni

Sarati niŋya ka loori titali du loori bila niraba ʒɛ sarati ŋɔ niŋbu shee niraba maa wuɣi bi maŋ ʒiya n lihiri loori ŋɔ

Paɣa n boŋo ka o yɛ o zuliya ni niɛma o kaya ni taada ni niɛma n bala awood ka o yɛn di maa ka shab gba pahi o zuɣu

Niraba anii n bɛ kpɛ ŋo bi gbirila salima galamsee n yɛn bala bi bɛ ko daɣari ni ka shab kurimi n gbiri niŋdi mashin ni din nyɛ din yɛn paɣarili n bala ka shab mii paɣarili ni bi taha

Paɣaba n boŋo bi biɛla ko biɛɣu ni di nyɛla salima kom n paɣari salin koɣa ka shab ʒɛ zuɣusaa dabba gba biɛni bi shab ʒɛla zuɣusaa

Paɣasara ni nachimbi n boŋo bi diɛmdi mi shab ŋmɛrila gungona ka shab mii wori waa shab mali dawulɛ nim n ŋmɛra ka bi zaa niŋ suhupiɛlli bi nina polo bi lara ka yɛ gaana sitira

Gamo n yɛn niŋ ŋɔ di ŋmanila ʒiɛɣu n ʒɛ ka yili fui chɛhi chɛhi n wurim ka tihi bɛ nyaanga ha taabo kaba n ku doya n ti pahi woya shɛli din vuli taba

Paɣa n ʒiya o chimdila maha maha maa bɛla tahapoŋ ni n tam gbambili zuɣu ka silba shɛli mii maki kpam n tam kurifooti din mali buɣum

Kom ni n boŋo ka ŋarima ayi bɛ kom maa ni ka niraba bɛ dinni kom maa biɛla moɣani tihi gili kom ŋo tuuli ŋarim ŋo niraba ayi n bɛ dinni nyaangi ha dini ŋo niraba ata piɛri bɛ dibaayi maa zaasa ni

Laa n ʒɛya ŋo ka bindirigu bɛ dinni gala dibaata bɛni ka boraadɛ dibaanu laasabu ni zaham ni naanzuwa ka di bɛ laa ŋo puuni laa maa nyɛla la sabinli

Doo mini o bia bi dirimi ka diɛmda bia maa pii bindirigu maa shɛli n niŋdi o ba ŋo nolini ka ba ŋo niŋ suhupiɛlli ka lari n ku bɛ o ninni

Paɣasara ayi ʒimi yino ʒila tiŋa ka yino ʒi kuɣu din du zuɣu ŋun ʒi tiŋ maa o lorila o zabiri ŋun ʒi kuɣu zuɣu ŋo n lori ŋun ʒi tiŋ ŋo gbaŋsabila mii n bala

Bihi n-ʒi nyaaŋa ŋɔ ka bi' yino be tooni n-gbubi daliya o ŋmɛri li mi ka wara bihi maa yuuni ŋun ʒi tooni nyaɣi luŋa ŋɔ

Yiŋa filaawasi n ʒɛya duu ŋɔ ni ŋɔ teebuli ʒiya m miri dukpini ka filawaasinim tam teebuli ŋɔ zuɣu kuɣu gba beni ka tɔli tiligi kpa tingbani ka bɛ zaŋ tii tam dizuɣu

sarati n-niŋ ŋɔ paɣa gbubi o bia o nuu ni ŋun nyɛ gamo ŋɔ ka kuhira cheche ka o ban kpe moto ni ka do' so ʒe zuɣusaa n-ŋmaari ba mi foto ka shikuru bihi ayi gba za bɛ nyaanga ka ŋmaari bɛ maŋa

Niraba n ʒiya ŋo bihi ni ninkura zaa sa laɣammi bi gbirila salima ko daɣari bɛ bin bɛ luɣu shɛli polo maa ka bi shab ʒɛ zuɣusaa shab kurimi gbira ka shab mii niŋ nimmohi n paɣari bin gbi salin shɛŋa ŋo

Doo n zaya ŋɔ o gbubi baaji zɛɛ o nuu ni ka piri namda zɛɛ ka pili zupiligu ka kpa ninkpara o nɛma ŋɔ yɛla Afirika nima nɛma o zs la shitɔɣu puuni ka koliba nima zi dinni ni bini nyura.

Daabilim daani n boŋo ka neen koha nim laɣam bindira mii ka bi kohari ŋo shab puɣusirila tuya ka sima gba lahi ʒɛya

Paɣa ʒi kuɣu zuɣu o nyɛla ŋun zaŋ duɣu tam kurifooti zuɣu ka tahapoŋ tam teebuli zuɣu kuriga ʒi teebuli maa loŋni ka o gbubi chɛriga

Namda nim n doya ŋɔ niɛma gba bɛ namda nim maa shee namda ʒiɛ zaɣ sabinli zaɣ dozim ni kala shɛŋa din pahi zaɣ piɛla di zaasa biɛni afirika namda nim n bala

Bi gbiri salima ko biɛɣu ni ka bi bɛ ŋo boɣaboɣa ni kom maa ku daɣami ti paai tariga ka so mii tam zuɣusaa n lihiriba o yɛla neen piɛla

Paɣa m ʒɛya ŋo o ʒɛmi ka gbubi kaap n nyuri tii duu puuni ka o ʒɛya maa duɣuli shee n bala ŋmana ni bindira binyahari zaa sa bɛ dinni

Silimiingi mini bihi n bɔŋɔ ka bɛ laɣim bɛ laɣim mi ka gbaa silimiingi maa n niŋdo maraa ba bala bɛ shɛb niŋ suhupiɛlli ka bɛ ni yiŋɔ lara

Daabia n boŋo o ʒila daabiligu niɛma birash polishi kpam di zaa sa bɛ o ni ʒi daabiligu neen shɛŋa ŋo puuni

Paɣasara ayi ʒi binwola puuni ni duɣuli niɛma puuni paɣaba ayi ŋo bin ʒi binwoli shɛŋa puuni ŋo di puuni shɛŋa n nyɛ kodu leemu moongu Alaafee leemu nyaami n ti pahi kamantoosi ni naanzuwa

Kanbon nanima bi laɣamya ka bi to katawiya nima bi zuɣusaa bi galisiya pam salo maa yaɣaya ban ʒiya maa shab ʒimi ka shab mii ʒɛya

Salima gbibu shee n boŋo ɛskavɛta toori tankpaɣu o gbirila boɣali salima boɣa ka koritili niŋdi tipa nim puuni ka bi ʒirili chɛna

mintin ka bɛ ʒiya ŋɔ shikuru ni yɛn m-bala so ʒi boori gbubi n-wuhira ka bam mi ʒi kuɣisi zuɣu ŋɔ ka bɛ ŋmaligi bɛ nina kpa o kompiutanima bela bɛ shɛba tooni

Niraba ata n ʒiya ŋo bi gbubila heed pai dibaayi salima ka bi gbaya gbiri maa galamsee n lahi bala tihi bɛ bi ni bɛ luɣu shɛli polo maa ka ko daɣari gba bɛ nimaani